Hayssi bessizaysi keehippe lo'iza sooni dumma dumma dere woyko zare zangaara dumma dumma dunguzati de'izayssa qoncises izika qase keethi diya heeran kopiyatinne dumma cirati dizayssa qoncises.

Hayissi besizasi kehippe daro woyiko githa asati maga getetizayiti duma duma gamo dunguza mayidinne banta kusheni irxa matha oyikizayisa qonc,ises

Hayisi besizayisi kehippe daliga gidida katama giddoni dumma dumma asati eqizayisanne heyisatikka Gamo duniguza mayidayisa qoncisesi hesa giddoni issi bitannezi dumma mayo mayizayisanne hesappe hani bagara dumma dumma keeththati dizayisa qoncisesi

Hayssi bessidayssi kayipi ziqanne geeezettida heerani dumma dumma asati issipe shiiqidi diyayssanne essatappeka qasse nam7asi zanxila weqqidayssa gidishin he nam'atappeka qasse issoy izi haasayishe diyayssa qoncisees.

aysi bessizayssi keyfi coro asati issife shiiqidi lokkomettidi ufaycisheninne miicishen ubba qasseka ka7ishe deyayssa qoncisishes isikka ma7idayssi dumma dumma dunguza qommota gidayssa qoncisees

hayssi bessidayssi kayppe gitanne cora gidiza asati arba mince katamani kaame ogeza bolla salmaawi salafe ka izayssa bessishen hessappe heni baggaranne hana baggara dumma dumma keeththatidayssa qoncisees

Hayssi bessiday issi akimiya woykko akamiza mishiria issi eerinaa woykko gashe naa marpe cadashe woykko akamashe diyayssa qoncis shees he naaza aaya ba kifon wottada uddidayssa qoncishees

hayssi besiz hayssi keyippe gitanne dalga gidiza gathama giddon keyippe cora asati isikka qammara shiqizinne xeelishe diyayssa qoncishishees he asatusikka gooday keyippe cora gidayssa qoncishees

hayssi qoncisizayssi keppe dalga gididasoni dumma dumma woykko cora asati issifeshiqidi gaammo maay7o maa7idi uttizayssanne eqqizayssa qoncesses hesafen baggara dumma dumma mitha qommoti diyayssa qoncisees

Ha7i bessizayssi keepe coora woykko dalga gidiza asati diza soni xilawunes si woysse woykko kaabenne gondallenne toora woyeto immishe dizayssa qon7isishes he immiza asatikka duma dumma dunguza aattidayssa qon'isees

Haysi besizaysi keehippe dalganne aaho gidiza sooni dumma dumma lo7iza keetati qeetetti uttizayssa bessishen ezasa achshin dumma dumma lo7iza mitha qommotidayssa qoncishushees izi deyasoyka keypi aceellanasi lo7izayssa gididayssa qoncises

hayssi bessiday ssi lo7izanne geyiza kame ogeza bolla keype qoodan cora gidiza asati eqqidayssa bessishen hessapeynni baggara hara dumma dumma mita qommotinne hara dumma dumma asati deysta qoncisees

Hayssi bessidayssi wolqay baynna asawoykko qoyetida asata maaddishe diza dirijite bessishen hessapeyn baggara dumma dumma asati hara dumma dumma asas immanas ehida miishata giigissishe diyayssa qoncisees.

Haysi bessiza yssi kaype palganne lo7iza keeththa giddon dumma dumma heerappe woykko dumma dumma deretpe hida asati issife shiiqidi daqqidayssanne uttizayssa qoncishees ezetikka kayipe lo7izayssanne lo7izasoon diyayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keypeziqanne geze gidida heeran oyddu asati laalettida woykku fisketida keetta bolla eqqizayssa qoncisisees essafen baggara dumma dumma uutta qommotinne wulida keetta deessa qoncisees.

hayssi bessidayssi keypey talganne gita gidiza gammo heera asati sum7eti zaageti bantha kusheni xooranne bantha bollani dunguza woththidinne keeththa duunani ha simmidi eqqizayssa qoncisees

Hayssi bessiday si gayeppe dalganne gita gidizasoni dumma dumma asati essate giddoppekka qasse issi hada dereppe izaabitanezi deyayssanne issetu giddonkka qasse dumma dumma dunguza may uxiza dumma dumma asati bestosona.

Haysi pesizayssi qaype cora gidiza asati izatikka athuma shini issipe shiqidi cugani ooso utushen dizayssa qoncisishes he oosoyka wogga woykko gita utuda giddon katha yeggidi cadise dizayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi keehippe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati zoretas uttizayssanne baantha kusheni biirenne dumma dumma waraqasata olqizayssa qoncisees

hayssi bessidayssi dumma dumma asati woykko dumma dumma asati issife shiiqidi zoreta woykko sibsa ba oothtishe diyayssa qoncishees asappe guye baggara paaseka iza nayta misiley diyayssa qoncisees

Haysi besidaysi kehipe dalganne denba gidida sohon hedzu dumma dumma mishiriti banta zokoni Jarkanne hata tokidi hametishe dizaysa qoncises eti dizaysoy kehipe lo'izaso gididaysa besese

Hayis besizays katha kethan masope bolla duma duma katha qomoti qonicises isapeka woyiko duma duma atakilitey ashora dizayisa qonicises hesape hinira asi dizayisa qonicises

Hayssi bessizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza aabba bolla wogolo bolla uuttiza oyddu asati bettishin hessa bollappekka nam'atta bolla dunguzi dizayssa qonccises

Hayssi bessizayssi ooge gaxan woykko ooge dunan diza dumma dumma keththata besishin izetikka dumma dumma gididayssa qonccisishe hessa sinttanni mishira uutta uuttidayssanne hara miishshata dizayssa qoncisishes

Haysi besisdays kehipe daliganne kehipe erxa mithatinne erxa bonchoti de'iza sohonni dumma dumma assati heysa gidora hametishinine he besa xelishe dizaysa haysi kinchises

Hayssi besizayssi keehippe qodan cora gidida asati issi lo'iza sohoni woykko turiste gidoni eqqidi banta qooren donguza wotidi eqidaga qonccisees. hayssappe hini bagara keeththtinne fedirale polise diyayssa qonccisees.

Hayssi bessidayssi keehippe dalga gidida biita keethatinne de'a soo gidishini izetika qasse matan matan de'iyaysa qonccisees. Hessappe nam'atu giddoooe issi mishira yashe de'iyaysa qoncisees.

Hayssi bessidaysi ke'ippe gittanne dalgga gidiiza deeththa giddoni dumma dumma ma'iyo qommottinne qamisetti dizayssa besishshin izetussikka qoday kehippe corra gidiidayssa qoncisees issa giddoni dumma dumma assati dizaysa qoncisees

Hayssi bessizayssi nami'u malaliza asati banta doonan geexe woykko hara dumma miishsha woththidinne ha simmidi eqqidayssa bessishin heesa gedenikka qasse dumma dumma miishshati diyays beettes.

Hayssi bessizayssi keehippe malaliza miishsha gidishin izikka qase asa ateththa bolla gidishinni heyssa bolla baggappe qase baggazi baynayssa hayssi qoncisidi bessees

haaysi qoncisadayssi keehippe dalga gidiza ketha giddoni qodan keehippe cora asati issipe woyko cugan eqidinne banta kushen dumma dumma mishe oyqidayssa ha misilez keehippe qoncisees.

hayssi bessizayssi keipi dalganne maaga asati keypi cora gidayssa qoncisishes gesitikka bancha bolla dunguzanne dumma dumma buqurata oyqqizi issife shiqizayssa qoncisees

Hayssi qoncissay ssi kepe dalganne dumma dumma asati gamma dunguza maay'o maa'idi banta kushen mittawoykko ceeca mittawoyqidinne puda dhoqo othidi dumma dumma bukurata woyqqi dessa ha misille qoncisees.

Hayssi bessida issi gayppe dalga gidiza keeththa giddoni iissi bitanezi ba bollani dhunguzathtidi ba efen manaxile wottidi naqasha woykko zoreta imishe diyayssa qoncisees.

hayssi qoncisida issi keefippe gitanne demba gidiza sohoni issi mishira sampa bolla katha wothada punnashe woykko aygiddzoppe buuqa keessashe diyayssa qoncisushees hessapeynni baggara dumma dumma zumatinne mitati diyayssa qoncisees

hayssi bessidayssi kapey talganni gita gidiza sohoni dumma dumma qareme doosatu qommoti diyayssa besishen hizateppeka gelesho y diyayssa qoncishishees iti dizasoyka kaypey dalgaso gidiyayssa qoncishees

Haysi bessizayssi gayipe gitanne dalga geeziza geeththa giddoni ga7ipe dumma dumma zare zangara dumma dumma dungusati diyayssa qoncissees hessapeka kase wode ooso woykko kushe oosoti arjathati diyayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi keypi gitanne dalga gidida sooni toophiya buqurati diyazzasawuppe issi no giza gidishin izikka qase aksume hawulte wulidayssanne hessapen baggara harati eqqidayssa qoncisees

Hayssi pessiday si oyddu macanni attuma asati issife shiiqidi durishe diyayssa qojishees essatabeka nam'u addati ma'izayssi booththa may'o gidishin nam'u macati ma'izayssi galal'o may'o gidis hayssa qoncises.

Hayssi bessidayssi kayeppe dumma woykko malaliza worame dusatoppe issinna oge bolla woykko denbaani icha uttidayssa bessi sheni hessappe ynni baggara dumma dumma micasi bessoosona.

Hayssi bessiza issi kaxa keettan sayne woykko masoppe bolla uttiza ashoy kaxiza issanne haysappe hinni baggaranne yaa baggara barbarenne irdde diza issa qoncisses .Katezikka keehippe lo'izi kaxiza issa qoncisees.

Hayssi bessidayssi issi keetta giddoni issi mishira ba bolla masafe bottada tamappe injeera gakkizaa boykko tigizayssa keessana yo giigashenne injeera oyqqeshe diyayssa qoncises.

hayssi bessidayssi keype lo7iza keeththa giddoni nam7u asati woykko azazanannu machoti bantha naa oyqqizinne bantha maayoza lo7essininne giigissidi may7o uttizayssa qoncisees

Hays besidays issi mishira keehippe lo'iza ketha gidon uttadanne ba sintani kompiterenne tuke wotada silkeza xelada micashe diyaysanne hara dumma dumma banketura daysppe diyaysa qoncises.

Hayssi besizayssi kehippe dalganne kehippe dumma dumma galasa woykko galasa giddon hanifsba naqasha aththanayo gigetidayssa besanaw gigetidayssa dumma dumma derese kawotti dizayssa qonccises.

aysi bessidayssi maxaafa woykko mexeete gidishini heyssa maxaafa bolla issi bitanezi uttidayssanne haspi ha na baggara dumma dumma kehippi cora xaafoti diyayssa qoncisees.

Ayssi bessidayssi dumma dumma naqashati gaazeexan xaafetizayssanne he gazexa bollakka qase nam'u dumma dumma asati issife shiqidi sarotettishe dizayssa qoncishees hayssafe hana baggara hara dumma dumma asati dizayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi keyippe dalganne cora asati issipe shiqidi kawo doorana yo eqqizayssa besishin hessape hana baggara nam"u dumma dumma asati giigissishe dizayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi kapey dalga gidiza keeththa giddoni nam7u asati aqizayssa gidishen issatuppeka issi aawazigoykko bitaniyazi ba kushen issi miisha oyqqidi hanko mishiro bessishe jayssa koncisees

Haysi besizaysi keehippe dalganne aaho gidida sohoni dumma dumma electroncse biratati woyko polleti eqidaysa gidishn hesappe hani bagara kaame ogezi diyaysa ha misilezi qoncisesi.

Haysi besizaysi kehipe gitane dalga gidiza erara diza asati issipe shiiqidine katamazi woyko keethi keexetanayo giigiza karta woyko pilaneza xeelishenine malaletishe dizaysata qoncises.

Haysi besizaysi kehipe gitanne adusa gidiza pole bolla maburate shuboti izetikka kehipe adusaaso bizaysa qoncises hesafe duge bagara dumma dumma kethati dizaysa qoncises

Hayssi bessiday si kayppe gitanne dalga gidiza elektroniise birati biiththan thoket uttizayssa bessishen izikka qasi kaype gitanne dalgasaa beyayssa qoncisees.

hayssi bessidaysi keehippe adussa gidiza maabirate woykko elektrooniks biza poole bessishen hessafey ni baggara dumma dumma keexxatinne dumma dumma michasidiyayssa qoncises bessishees he maabirate shubozikka gaypey adusa so bizayssa qoncisees

hayssi qoncese bessizayssi keyppe dalga gidiza goshshaso ni dumma dumma asati hametishin dizayssa poncisishes keesetikka qase maabiraate poole wulidayssa giigissana bishe diyayssa qoncises

Haysi pesida issi gayippey giita gidiza sohoni issi mishira ba kusheni shuba woykko maabiraase aaththiza shuba oyqqadanne hanko woykko ara cora asata bessashe di hayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi sintanappe ekanayasho ha7i miishsha shiishshite woykko minjite gizayssa qoncishishe waraqata bolla misiley diyaysa qoncishishees.keeththi dizaysa bolla issi mishira miishsha oyqqidayssa qoncishshes.

hayssi bessilayssi keypey dalga gidiza goshsha sohni da7iza issi bitanezi goshsha kaameza bolla zempidi eqqizayssa besishen hessapeynni baggara hara kaamesi diya hessa qoncishessees

Hayssi bessiday si kaypey dumma dumma asati xarpheeza yuushon uttidinne bancha sinthan haaththanne dumma dumma dabtarata wottidinne uttidayssa bessi shen hayssafeynne baggara hara dumma dumma asati uttidayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi kayppey talge asati oykko oyddo asati issife shiiqidi eqqizayssa besishen hesapeynni baggara issi nayiya woykko issi gela7iya kaameza chin shiiqada eqqizay sa besishen he kaameza malkekka lo7izayssa qoncisees

hayssi bessidayssi dumma dumma asati xarapheza yuushon uttidinne haasayishe woykko zore kishe dibbetishen eta sintanka dumma dumma hayllandetinne waraqatii diyayssa qoncisishes hessape dugge baggara hara asati diyayssa qoncisees

Ayssi besizayssi kapey lo'izanne pooliza keeththa giddon izikka katha keeththa gididayssa qoncisheshes hessa keeththa giddonkka kaypey lo'iza oyde qommotinne keypey xeelana si lo'iza soho gidayssa qoncisees

hayssi bessiday si issi lo7iza keeththa giddon nam7u asati uthidinne naqasha woykko zoresa aascishe diyayssa qoncishes hayssappeynni baggara dumma dumma ciishshatinne dumma dumma naxala qom7oti diyayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi kehippe lo'zza woykko ogge gaxxan diiza keththa bessishin iizikka kawo keththa giidizayssa ha missiley qonccises hessappe heni baggara dumma dumma keththati diizayssa qonccises.

Hayssan qoncisidayis keehipe lo7iza dalgga keeththeza achani oydu asati eqqidayssane banita kusheni duma duma mishata oyikidayisa qoncisesi etika eqida sohoyi kehipe loyizaisane hasape heni baggara hara asati dizayisa qoncisesi

Hayssi bessizayssi kehippe dalgganne dhoqqa gidida kawo keththa besishin iza giddonika qasse dumma dumma eqqoti dizayssane dumma dumma kaameti dizayssa hayssi qonccisi besses.

hayssi qoncisizayssi kayppey lo7iza keeththa giddon lo7iza ma7o ma7idi dumma dumma asati issife shiiqidi baantha kushen issi mirsha qoalqi wuthizayssa qoncisi shes hesafeyin baggara tophiya bandare dizayssa hamisile qoncisides

Haysi bessizayssi kehppe dalganne aho gidiza geeththa giddoni kaypi qoodan cora gidiza asati eqqidi zora ekkishe diza essa qoncishishees esa gidonkka dumma dumma asati dizayssa qoncisees

haysi bessizayssi keypey talganne lo7iza keeshtha qoncishishes izi dizasoyka kepey lo7izaso gidishin iza achchinikka dumma dumma mita qommotinne kaametididayssa hamsiley qoncisees

Hayis besidayis keehipe daliga aaho keethan giidon duuma duuma asati issipe shiiqid eqqidayisa beesishen iizatika diza soho kawo keetha woykko kawo eqoota keetha giidion issipe shiiqid zoore ekiishe qonicess.

haysi bessida issi keypi gitanne dalga gidiza kawo keetta qoncishishees issika keypi dalgaso woqqitayssanne keypi giiseykka hadussa gidizayssa qoncishishees hessa bollanka qase tophiya bayndira diyayssa qoncishees

hayssi bessidayssi gaype gita gidiza keeththa giddoni keeththa keexida bilokeese oosettisheninne oososuppe keezeshe diyayssa qoncisishees heyssaka dumma dumma satiydi xeellishe diyayssa qoncisees

Haysi bessidayssi kaheppe dalganne gita gidiza keeththa bessishin izikka qasse kawo eqota keeththa gidayssa qoncishees hayssape duge baggara dumme dumma asati gelishenne kiishe diyayssa qoncisees.

Hayisi besidayis kehipe namu'u woyiko gashe nayiti ha misileko shiqizi utizako betishin Ezatika diza soyi akamo woyi hosipitale dizayissa qoncises.

Hayss besiyayss kehippe aho keththa gidon woyikko lo'iza asat timirte woyikko banta tamaro wursidinne maraqatizayssa besishshenne bagati eqidayssanne bagat utidayissa besses

hay bessidayssi keipi aho gidiza wako talga akama woykko hossa tale kiittani keipi cora asati shiiqidi nayta woykko gashsha nayta akami shen diyayssa amisiley qoncisis

hayssi bessidayssi keehipe lo7iza keeththa giddoni dumma dumma asati issife shiqidi diyayssa giddoni heedzdzati bantha kusheni masha oyqizinne darpheeza bolla diza daabboza qanxishe diyayssa bessees

Hayssi bessidayssi keyppe gita gidiza woykko dalga bitani ba qooreni medaliya aattidinne izikka qasse hakimetu woykko doktoretu maayo ma7idi ha shiqidi eqqidayssa qoncishees hayssapeynni baggara keeththathi deyayssa qoncisees

Ay bessiday issi kaype gitanne dalga gideza akamo keeththani kaype cora gidiza asati issi bitaneza hidinne akamo keeththani oychi shisheninne xale ekkana yo giigeththeshe diyayssa amisalezi qoncise

aysi bessidaysi keeththa giddo woykko hospitaale keeththa besishen iza giddonikka qase zin7izasoynne kushe mecetizasoy diyayssa qoncisishees hessafeynne baggara hara duma duma mishatidayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi keypi gita gidiza akime woykko hospitaleni oyddu dumma dumma hakamiza asati ha shiiqidi eqqizayssanne bantha may7o maay'i uttizayssa besishen essapeyn baggara ara keeththinne asati diyayssa qoncisees

Haysi bessidayssi oge giddoni woykko oge bolla keypey coro asati issife shiiqidi eqqizayssa besishen heyssatu giddoppeka issi bitanezi ba kushen madabare oqqizayssa qoncisees

Hayssi bessiday si kehppey dalga gidiza hakamo keeththa heerabessishin izikka qasse addisababa giddoni sidiskilo geetettiza sohoni diza klinike besseshin izikka qasse dumma dumma maadomiyayssa qoncisees

hayssi bessizayssi katama giddon lo7iza ogera hamethishe diza dumma dumma heerappenne derepbeyiza asati baynta qooren dunguzanne hara dumma dumma maay7o ma7idi hamethishe deyssa ha misile qoncisees

Hayssi qoncisi bessizayssi geypi gita gitiza haakime woykko pasfitaale qoncishushes hessa keeththa giddon nam7u asati ha shiqidi xeelishe diyayssanne esetika qase haakimeta woykko doktorete gidiyayssa hamisile qoncisies.

Hayssi bessidayssi kehippe aho gididaza keththa giddon heezhzhu asati eqqidayssa giddishin hesatappeka isiniya indo gidizaro gidishin izi kushshenika dumma dumma kartonera diiza mishshati dizaysss qonccises.

Hayssi bessidayisi kehipe dalga gidiza gaxxaretiza heerani duma duma elektroonikise pooleti eqqizayssa issi bitanezi puze kidi giigisishe dizayssa qoncishees hayssappenni bagara hara kethati diyayssa qonc'ises.

Haysi bessidayssi kahippe dalganne gita gidiza asati oge donan woykko ogesooni isipe maarara eqqidi kushe baqqishen diyayssa qoncishushes izetikka dumma dumma dugguza attidayssa qoncisees

hayssi bessidayssi gayppe coranne dalga gidiza koshshanchati banxa kusheni dumma dumma goshsha miishata oyqqidinne goshshas kiyanappe sinta yo issife shiqidi zoretha ekkishe deyayssa qoncisees

hayssi bessida issi kaypey dalga gidiza sow gidishin izikka diyoosoy kaypey lo7iza dumma dumma mitha qomotinne hessapeyni baggara dumma dumma kieththatinne hara dumma dumma kametid hayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keyeppey dalga gidizasooni izikka qase keetti diza heerani dumma dumma kawo eqotati diyayssa bessi shees hessafeynne baggara dumma dumma keettatinne mitati diyayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keehppe gitanne adussa gidiza kaame ogeza besishen he kameza oge bolla qass dumma dumma kametinne motoreti bisheninne yiishen diyayssa qoncishees haessappe hene baggara dumma dumma asati diyayssanne keeththidayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi keyppe gitanne dalga gidiza soni dumma dumma biiththaranne dumma dumma shuchchara woosethiza geeththeth diyayssa qoncishishees essasoch giddonka qasse dumma dumma miitha qommothi diyayssa qoncisidi bessees

hayssi bestizay si keyppe dalga gidida soni asi hamethanas oosettiza woykko giigettiza oge qoncishu shees essappe hano baggaranne sinte baggara keethchi dizayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keypey dalga gidiza yalaga nayti bantha kusheni silka eqqidi issife maarara eqqidi xeellishe diyayssa qoncishshees issika dizasohoy shuchchara woykko ginbera oosettizaso gidayssa qoncishees

aysi lesiday si issi misila gidishin he miside bollakka bettidayssi kaype lo7isidinne puulay sidinne lo7ethiya macatu woykko indetu huuphe giigiso keeththa gidayssa qoncisees

Hayssi bessiday si geypey dalga gidiza ginbettida woykko shuchchankay ettiza sooni dumma dumma woykko cora asati eqqidinne ha duge xeellisheninne esa giddoppe issoy etana malati malati bessishe de hayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi katama heerani ha'ippe woykko biroppe giigetti sheddiza kaame ogezanni dumma dumma kameti dheqqizayssa qoncishees issappenni baggara hara keeththati diyayssa qoncishees.

Ha misileza ta beyada ezigana danda'day aaze gizaysa gidikon aho dembazan zeretidd dicishe diza kathatako. Ha kathatika badalatanne badhota getetes. Ha badalatanne badhot yafaran toketin iza gidon issi adey dizays adhi eqid Des.

Hayisi besidayisi kehippi loìzada ketha gidoni issi bitanezi utidayissa qoncisidezi. Izi dizadoyi piridde ketha gidishin aa sinthanika woyikko xaripheza bolla duma duma kompiteretine maxafati deîzayisa qoncisesi.

Hayisi besizayisi kehippe daligane ketha bollani sure gidida woyiko sure minister gididayisa hayis qoncisishini izi kehipe dhoqa woyi kehipe go'zayis qoncisesi

Hays besidays keehippe dalga katama gidon dumma dumma asati banta kushen akafanne dumma dumma Hera geshiza misha oykidinne katamaza woyko oge duuna Hera geshishe dizaysa qoncises.

Haysi bessizaysi heera giddo geeshshishe dizaysanne banta kushen pitethi oykkidinne banta duunan maske woththidinne buura shiishe dizaysanne izetappe henira kaamey dizaysa qoncisees.

hayssi bessidayssi issi gita kaamezi buuri katamappe woykko hara sohoppe shiiqizayssa ehirinne qolishe diyayssa qoncisishees izi diza soykka keehippe lo'enasoo woykko buurati olettiyaso qoncisees.

hayssi bessidayssi kaype hoodani cora gidiza asati katama giddoppe woykko heerappe buurata shishshidi heera geshishe deyayssa besishen essatikka kaype cora qoodhe dzayayssa qoncisees

hayssi bessiday si keepi gitanne dalga gidiza asati bansa kusheni akafoyqqidi haaththi iza waaro woykko giigissishen diyayssa qoncishishees hessaska qooday cora gidiyayssa bessees

Hayssi bessidayssi keyppe cora woykko dalga gidiza asati bantha kusheni peexa oyqqidi pude xoqu ooththidi issipe oosos maaleti gixidi ooththanashe woykko ooththanayo bishe diyayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi gayppe gitanne dalga gidiza katama giddon dumma dumma sati banta kushen peexaweqqidinne banta duunan maske wotedinne ogeza woykko kaame ogeza gesh ishe diyayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi katama giddon dumma dumma asati shiiqizi isipi katama woykko kaame oge geeshishe dizyayssa hamsalizi qoncisi bessishin inta giddonka dumma dumma asati etana maaddana gidi yizayssa qoncisees

hayssi bessidaysi keyppe gitanne cora gidiza woykko aahosoni dumma dumma qoshashati woykko dumma dumma buurati yidi yegetiyoso bessishen heyssa bootanikka qasse isi kaameze ehiri hara dumma dumma buurata woykko beytta qolishe diyayssa qoncisees

hayssi bessidayssi gayeppe gita katamani buura woykko katamappe pithetidi giigiza dumma dumma buurata madabaren caanidinney ba bolla wooththiza kaameza bessishin hessafeynne baggara ara dumma dumma kametidessa qoncisees

Haysi pesiday si gayppe gita katama giddoni dumma dumma asati bantxa ku sheni feexa oyqqidinne katamaza woykko kaame ogeza gishshishe diyayssa qoncishees issi dizasonikka dumma dumma kaameti diyayssa qoncisees.

Hayssi bessidayissi biherrawe mtawekiya woyikko dijittale metaweqqa gettetizayisa kesizayissa woyikko naqqsha besizayisa hessika qase hara duma duma dereta bannayo go'izayissa qonccisess.

Hayssi bessidaysi keehippe gita gidida katama giddon kaamey ogeza bollara bilxigina mayo ma'iza keehippe cora asati hametisheninne sinththawu bishe dizaysa qonccisees.

Hayssi bessizayssi keehippe gitanne dalgga gidiza kawo oosanchchata woykkoa maata aysiza asati issippe shiiqizi ufayxxishinne kushshe baqishe dizayssa qonccisidees. Bantta bolla dumma dumma dungguza wotidayssa qonccisees.

aysi bessidayssi kehpe gitanne dalga gidizasoni izikka qasse abbaz achchin issi bitaniyazi eqqizi naqasha aaththishe woykko imishe deyayssa qoncishees hessafeyni baggara dumma dumma asati deyayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keehippe dalganne gita gidiza maaga asati bantha hupheni dunguzanne bantha kusheni irxxa maatha oyqqidinne xilawunesi maathappe shaakkishi imishe deyayssanne hara dumma dumma asati diyayssa qoncisees.

HaySsi bessidayssi keeppe lo7iza soni toophiya kawoy xaqalay ministeri dokter aabiy ahimedey hara biitta kawora hamettishe diyayssa qoncishisees. Etika dizasoy keehipe lo7izaso gidayssa qoncisees.

Hyssi bessizayssi keppe cooranne dalga gidiza kaameti kaame ogora bishe diyayssanne heyssa kaameza giddoppe issinizi bolla nam' u asatiu pude kiidinne kushe tokko oththi bessishi diyayssa kon'isees.

Haysi bessi dayssi kaype talganne cora gidiza dumma dumma asati giste boykko bilxi ginna parte may'o maa'idinne issife shiiqidi hamethishe diyayssa haysi bessishees.

Hayssi bessilayssi kayppe ziqqanne dalga gidiza sohoni bilxigina parte poototi miceti uttizayssa bessi shen essappe hana baggara dumma dumma asati diyayssanne methi diyayssa qoncisees.

Haysi bessidayssi kepe gita woykko talga haasati kaame ogeza bolla woykko katama giddon ekezi haasayisho diyayssa qoncisshes esafeyn baggara dumma dumma kaametinne keetoti diyayssa qoncisees

haahi bessizayssi keype dalga gidiza zoreta sohuni dumma dumma asati gammo dunguzaara diza woykko dunguzaara diza may'o ma'izayssa qoncishishes esatappeka xilawunekka eta giddon diyayssa qoncishishes asatikka keype qoodan cora diyayssa qoncishees

Haysi qonccisizayssi kehippe dalgga giididanne lo'iiza keththa giidon dumma dumma assati issippe shiqqidi zoore ekkishe diizayssa qonccisses hessappe haani baggara dumma dumma mashshiney diizayssa qonccisses.

haysi bessidaysi kahippe coranne dalga gidiza asati bayntha sinthan woykko eta sintan diza komputere go7etishe diyayssa qonci h shees asi kadezasoy kahipe dalgaso gidizayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi gayeppey lo7izanne dumma dumma dereppey woykko dumma dumma sohoppey iza nam7u asatura eqqiza issi mishira beetti shenii hessafeynni baggara nam7u bandiratinne dor aabiy aymede pootoynne harati diyayssa qoncisees

Ayssi bessizayssi kaype gitanne dalga gidizasoni ooracha puuteti chooketanassi cuugan cugan shiiqidi uccizayssa qoncish hees echikka tokechi hayssi laapunto layta gidayssa qoncish hees.

Hayssi qoncisidayssi keype gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati issife shiqidi uttizayssanne dumma dumma oososa ooththishe diyayssa hayssi bessishen essappeka issoy izi ha shiqidi uttizayssa qoncisees.

hayssi bessidaysii heedzdzu woykko heedzdzu indeti issipe shiqidi bayntha kusheni miisha woykko issi miisha oyqqidinne ha xillishe diyayssa qoncisshees heyisappe henni baggara keeyippe dumma dumma misihilati diyayssa qoncisees

Hayssi bestizay si heedzdzu dumma dumma asati issife shiqidinne dumma woykko dhoqa woraqata woykko dumma miisha woyqqidinne ha xeellishe diyayssa qoncishushees hessafeyn baggara michinne hara dumma mishilati diyayssa qoncishees.

Hayssi bessizaysi issi tiraffike polise ha misilezako shiqidi eqizayssa qoncisizes heyssape hini baggara kame ogezinne hara duma duma miththa qommoti dizayssa hayssi qoncisi besesi.

Hayssi bestizayssi oge bollani keype cora gidiza poolise kameti issife bishe diyayssa qonces hushes ezetikka kiiri yishe diyayssasoy keype lo7iza woykko tophiya bandira eqqiza keeththasuwachchoppe kiiri didayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi kaame oge achchan dumma dumma asati eqqizayssa qoncishes essa giddoppeka nam7ati trafike poolise gidayssa qoncisishes hessafehne baggara dumma dumma mitha qommoti diyayssa hamiside qoncisees

Haysi qonc'isi besizaysi, dalganne gita gidida Abebecha naqasha adashe woyko hassayashe dizaysa besses. Izzipe guye bagara duma duma deretu bandiray dizaysa qonc'isses.

Hayssi bessizayssi kehippe dalgga giddiza geeze heeran coora asati issippe shiqqidi yekkishenne kaayotishe diizayssa qonccises hessatasika qooday kehippe coora giddidayssa qonccises baggati uttidayssanne eqqidayssa qonccises.

Hayissi bessidayissi kehippe gittane daliga gidida sohoni hatha beyide diza assati banitta kusheni oyikidi woyikko qolidi uyishe dizayisane harrati xelishe dizayissa qoncisesi

Hay besidayisi kehipe daliga dhoqa matara dida assati issipe shiqidi zorenne hasayetishe dizayissa qoncisesi hesata gidonika duma duma dunguza athida woyiko wothida assati dosona

hayssi bessidayssi keype coranne dalga gidiza keeththa giddoni bira7aalun neggara gujini dumma dumma asati issife shiqidi zore ekkisheninne zoretishe dizayssa hayssi qoncisees asatusikka qouday keype cora gidayssa qoncisees

hayssi bessidaysi gade duuna woykko goshsha gade duuna gidishin izikka qasse muuzey gakkidayssa makinazi caanizi eqqizayssa gidishin hayssape hana baggara muuze caanizanne giigissida asati issife shiiqidi uttidayssanne eqqidaysa qonccises

hayssi bessizayssi keypey telga gidiza goshshasoyoni gakkiza katha cakishe diza poydappe dariza asati issife shiqidi gakkiza kaththa cakishe diyayssa qonciishes hesapen baggara issi bitane dizayssanne hara mithati diyayssa qoncises

hayssi bessidayssi keype dalga gidiza keeththa giddoni issi bitanezi wuththizayssanne ba xarpheyza sintani dumma dumma woraqathatanne ba kusheni biira oqqizayssa qoncishes izikka qase naqash shaathtishe diyayssa qoncisees

hayssi bessizayssi kaypey lo7izasoni dr aabi amed uttiri naqasha woykko zoreta aattishe diyayssa hamsalezi qon7isi shenikka izikka kaype lo7izason diyayssa qon7isees

hayssi bessidayssi keyippe gitanne dalga gidiza hara woykko dumma dumma derey asati issife shiqidi dumma dumma mashenata xeellisheninne izetikka qasse karetha mayo xalala ma'izayssa qoncisees

Haysi bessizayssi kap talga gidissa keeththa giddon cora asati sipe shiiqidi zoore kishe deyssa hamisadazi kape qoncisi bessishin isitikka baynta kushen biirenne waraqata oyqqiza uttizayssa qoncisies.

hayssi bessidayssi keipi talga gidiza keeththa giddooni dumma dumma asati oyden uttidinne banta kushen biirenne warqata oqqidayssa bessishin izatikka ma7izayssinne huphe mootidayssi dumma dumma dugguza gididayssa qoncisees

hayssi bessizayssi hamselekko shiiqi deqqiza polotika kaaletiza addezi diyayssanne hessafeynn baggara dumma dumma mita qomosidiyayssa qoncishishees izi diyasayka kaypelo izaso gidayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keypi dalga gidiza lo7iza zoretaso ni heedzdzu asati ha shiiqidi uchthizayssa qoncishishes essappe issoyka haasayishi deessa qoncishishees essappe hine baggara dumma dumma dunguzati deyssa qoncisees.

Bessizayssi keipe cooranne dalga gidiza soni keype gasta waykko cima asati dunguza aaththizinne baynta kushen dumma dumma miisha waqizinne heessan zoreta soon uttizayssa qoncisees

Haysan ta be'ashe dizaysi kehipe gitane dalga hara duma duma biita kawoti issipe shiiqidi banta kushe sarotetishe de'iyaysa besishin haysape hinibagara tophiya kawoy doctor abiy Ahmed gizaysa besishen heysape hini bagara tophiya bandiray de'iyaysa beses.

Hayisan ta be'ashe dizayis kehi daligane gitta asati ketha gidoni utizi etika qase duma duma ba kopitere iyikidi xelidaysata gidishin izape yabagara botha kopiya wothida asata gidishin he asati salipera de'eyisa beses

Hayissi besidayisi kehippe daliggane gitta gidiza hedzu assati issi positere achcheni shiqidi eqidayissa bessishini hassape hini baggara duma duma misileti dizayisa qoncisesi.

Haysi besizaysi keehippe Gitanne dalga keta gididaysa besishn izika qase kawo keta gidizaysa qoncises, hesika dumma dumma eqotati diyaysanne dumma dumma oosoti osetishe dizaysa qoncises.

hayssi bessidayssi kayppe dalga gidiza sohoni nam7u dumma dumma asati banta kusheni dumma dumma marajjara diza miisha woykko dumma dumma maxaafata oyqqizinne haa xeelizayssa gidiayssa qoncisees

Ayssi bessidayssi keehippe ziqqa gidida sohoni dumma dumma asati gatsaara hamoththisha deyssa bessishin ha asatappe hini baggaara aafoti bessiza heeraani aaththi diya asa qonccisses; ethappe hini baggaara dumma dumma miishshathi daysssa qonccisses.

Hayssi besidayssi keehippe coranne dalgga asati keetha doonani salfera eqidayssa qonccisees. Izatikka keehippe cora qoore dizayssa qoncisees. Hessatika qasse keetha gidon gelidayssa besees.

Hayssi bessidayssi gayippe gitasooni issi mishira itiyo telekoome naqashawoykko zoreta aatta shedihayssa qoncisees izakka qasse haasaya shede hayssi maykezi gayippe lo7izayssa qoncisees

Hayssi bessida issi keypey dhoqa katama giddooni issi kaameza giddooni dumma dumma asati galadi harasa baana yoo igetishe diyayssanne istatisika qas qooday keype cora gidayssa qoncisshees hessape yana baggara dumma dumma kaamesi diyayssa qoncisees.

hayssi bessis hayssi kaypey dalga gidiza zal7e sohoni woykko giya giddoni dumma dumma ayfa ayfetinne unka unkoti bayzeti sheninne shametishe diyayssa bessishen hizikka qasse gaype corasoon diyayssa bessees

Hayssi bessidayssi nam"u dumma dumma misileta gidishini he misilatanikka namcora asati issippe shiiqidi uttidayssanne hada dumma dumma timirtotanne zooreta ekkishe diyayssa koncisees

hayssi bessizayssi nam7u sohon diza tamaro bolla diza dumma dumma qeeri nayti diyayssa qoncishishes izatikka luxetha woykko tamaro ekkishe diyayssa ha misile qoncisees

Hayssi bessizayssi dumma dumma asati issippe shiiqizi dumma dumma ushshata uyshe diyayssa qoncisshees izatikka dizasoy keyppe gaxxarettiza heera gidizayssa hamsile qoncisi bessees.

Haysi qonc'isizaysi kehipe dalga soho oyqiza hate woyko aba qonc'ses izape hara bagara issi mithiya lo'adane eqada diyaysa qonc'ses izika diza sohoy hate donan dizaysa hesan qonc'ses.

Hayssi besizayssi kehippe gitanne dalga gigida sohoni kehippe coora asati issippe issi mala woykko boththa mayo mayidi issippe shiqidi eta giddoppe ushsha kushen boththa waraqatara diza misha oykidaytti bettosona.

Haysibbesidays keehippe lo'izanne qarxara diza qarxa keetha woyko qarxa dirsa gidoppe issi mishira ba bolla dunguza wothada hokada ha ke'ashe diyaysa qoncises

Hayssi qonccisidi bessizayssi keehippe gitanne dalgga sohoni issi bitanezi qeeri sharaara woykko madabbarera giigetiza qeeri keetha giddon uttizayssa qonccisees. Hessappe hini baggaara mithti dizayssa qonccisees

hayssi bessiday kehipe ga7ppe maraliza sooni issi mishira haaththa putliza soon uttaza ba bolla dunguza wothada poncoppe duutha ekaza haaththa ekkada ha simmada gushshase diyayssa qoncisees

Hayssi bessidayssi keehippe malaalizanne irxxa sohoni issi bitanezi woykko issi yalaga na7azi eqqizi ba ayfen manaxxire wottidi ba huphen koppiya wothidi ha simmidi xeellishe deyayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi keppe dalgani aho gidiza sohoni boochcha may'o ma'iza dumma dumma asati issife shiiqidi sohoza xeellisheninne ufayxishe dizayssa hayssi qoncisidi bessees.

ayssi pessizayssi keepey lo7iza pulto woykko haatti pultiza heeran issi mishira ba bolla gammo dunguza wottada he pultiza haaththappe bonccon ekkada ha simmada gushshasi di ayssa qoncisees

Hayssi bessida issi kaypey dalga gidiza kaame oge bessishen heyssa kaame ogeza bolla issi bitanezi marka eqqidayssa bessishes hessafe hini baggara dumma dumma asatinne hara dumma dumma miita qommotizayssa qoncisees

Hayssi bessizayssi keyp tumiza woykko lo'iza sooyoni issi bitanezi ba qooden dunguza wotidinne ba huphen koppiya wottidi heera xeellisheninne ha xeellidi eqqizayssa qon'isees.

hayssi bessidayissi keypi gitanne dalga gidizasoni heedzdzu dumma dumma asati keeththa achchan eqqizayssa besishen esapeyne baggara kase woze keeththa woykko maatha keeththasinne hara dumma dumma keeththati diyayssa qoncisees

Hayisi besidayis kehippe daliga gidiyayis daliga gididason issi bitanezi eqidinne ba kusheni waraqata oyikidi besishshe dizayisa besesi hesappe ha baganra dumma dumma asati hara dumma dumma osota ooththishe dizayisa qoncisesi

Hayisi bessidaysi keepi dalga gidiza keeththa heerani dumma dumma gashe nayti shiiqidi mazagabetishe woyiko xaafetishe diyayssa qoncishsees etaska qeeda qooday coora gidiayssa qoncisees

hayssi bessidayssi keehippe dalganne cima asati issife shiiqidi woykko cugan eqqizinne mazigabettanashe woykko xaafettana yo7o bishe deyayssa bessishen hayssafe qasse hana baggara issinna weqqizayssa bessees

hayssi bessidayssi keyfi ziqa woykko geezetti bessiza heerani dumma dumma asati yirinne go7a woykko mazagabeti she dizayssa qonciishees hasafeynne baggara dumma dumma uutha qommoti diyayssa qoncisees

Hayis besizays ichachu inido nayiti hashiqidi eqidaysanee izatika qase isiforite mayonee isiforite cama athisizaysa qoncises haysape hini bagara duma duma mithati de'eyisa beses

Hayssi bessizayssi keehippe malaliza woththanchati woykko safarikome oothisiza woththanchatuppe issantho, nam'anththonne heedzdzanththo xekka ke'izayssata dumma dumma woytota gishishe woykko immishe dizayssa qonccisees.

Hayisi besisidayisi kehipe daliga gidida sohoni duma duma tamareti kuwase ka"izayisa besishini hessa gidope issi na'azi kuwase phonqishe dizayisa qoncisesi

hayssi bessidayssi kefeppey dalga gidiza kowaaseka idaso oni issi cuga eqotati woykko issi kowaaseka iza cugati issife shiiqidi uttidayssanne hessapeyni baggara dumma dumma asati deellishe deyayssa qoncisees

Haysi bessizayssi kape cora weykko dalga asati diza sooni isporte oosetiza essabesishen he oosetiza isporti hani issanthonne na7anto heedzdzanto kiira asato yoo dumma dumma woysoti imetishen diyayssa qon7isees

Hayssi besidayssi ke'ippe dalgga giddiiza kuwasse ka'iiza sooni issi cugati golle gelththiddi woykko xoonidi ufayetishshe diiyayssa besishshin hessappe heni baggara dumma dumma asati eqqidi be'ishshe diyayssanne hara dumma dumma keettatinne mittati diyayssa qoncisees

aysi bessizoy siizi gooba toophiya wotanchiya woxxada issantokiyara ba qo7eren worqa aathtada izakka ba kushen oyqada ha bessashe diyayssa hamsalezi qoncisshees izakka keeppe ufayxashe diyayssa qoncisees

hayssi qonccsiayssi gayppe lo7iza kowase kaayide sowoni nam7u dumma dumma cuga maay7o maa7iza hayssati woxxisheninne kowaase kaayushen dezayssa qoncusshes essapeynni baggara dumma dumma asati uttidi kaasa beyse diyayssa qoncishes

ayssi bessidayssi gaype gitanni dalga gidiza kowaaseka izaso bessishin hessa kowaaseka izaso uni nam7u dumma dumma cugati kowaaseka ishe diyayssa koncishshes hessafeynni baggara as uttida dumma dummasooti diyayssa koncisees

hayssi bessidayssi keype dalga gidiza kowaseka izasoni dumma dumma cugati ka7ishe diyayssa giddoppe issi u cugati issife shiqidi woxishe diyayssa qoncisshees essappe hene baggara tophiya bandare diyayssa qoncishees

Hayssi bessidayssi keyppe dalga gidiza soni nam'u dumma dumma isporte ooththiza nayti diyayssa beshisheni heyssatuppeka issoy izi xoonizayssa daynazi woykko pirdizayssi kushe toqo ooththizi bessizayssa diyayssa qoncisees.

Aysi bessidaysi kayppe gita gidiza quwaaaseka izasouni issi cugati goole gelsizi waassisheninne uphaytishe diyayssa besishen hayssapeyni baggara geype cora asati kaasabe ishe diyayssa qoncisees.

hayssi bessizasoy kehiyppe dalga gidiza kowaase kaizaso gidishini nam7u dumma duga dumma cugati diyayssanne issi giddon eqqiza pirdiza bitanezi diyayssa hayssi qoncisi bessees

Hayssi besizayssi keyife dalga gidiza koaase ka7iza soho bessi sheni eesa giddonikka xoophiya maca kowase kashshantati ka7idi sooni sheninne ufaycise diyayssa qoncishies hesapheyn baggara esan xeelliza keipe coro aasi diyayssa qoncisees.

Haysi besidaysi keehi lo'izanne malalizza dabittara woyikko dumma dumma mishshata xafizza dabittari dizzagga qonc'ises izikka oraththa gidizayssa nusi besses.

Hayis besizayis kehipe dumma dumma gidiza nam'u firije gidoni dumma dumma ushati dei'yayisa qoncisises izetika diyayisi kehipe loiza keeththa gidon deiyaysa qoncises.

hayssi besi zayssi kaype lo7izanne ha woda teknoloji maadeton poosettida haythan wooththidi yetha seyiza erpoone gidizayssa bessishin izakka qase kaype wayte nandidi eeson go7etana dandayayssa qoncisees

hayssi bessizayssi kahipe yashshiza olason diza ola kaame besishin izikka kehipe wolqama masare oqqizayssa qoncishishees izi diyasoyka kahipe olason diyassa qoncisees

issi qoncisi bessiday si keyppe dhoqa teknoloji oosettida ayfen xeeliza maykiroskoppe bessishen eza maykiroskoppeka qasse issi bishira xeellashe diyayssanne hessapeyni baggara issi bitanezi eqqizayssa qoncisidi bessees

Hayssi bessizayssi dumma dumma heeran diza nam7u asata shiishshidi issife wottidi silke haasayssi dediyayssa hamsilezi qoncishishes izi go7izayssika dumma dummas deren dizi haasayikko dumma dumma woythot imeti yssa qoncisees.

Hayssi besidayssi keehippe dalga kathama giddoni kaameza bola dumma dumma biratha qommo canishenine qachishen beethisheni hessape hena bagara dumma dumma kamethinne keethathi dizayssa qoncisees.

Hayisi besidayis katama giddoni kame ogeza giddopp hayisa bola gara dumma dumma bisikilite qimmota lagishe diza dumma dumma gita asati betishe dishshin eyitappe guye bagara dumma dumma kametinne getetizayisa qoncisesi

Hayisi besizayis kehippe gita katama gidoni izika qase kame ogeza bola issi kamezi yishe dizayisa qoncises hesape hini bagara dumma dumma mitatine keeththati deyaysa qoncises.

Hayssi besidayssi kehippe githanne dalgga gidizza katham gidoni hexzuppe dariza dumma dumma assathi eqizanne heyssappe hin baggara dumma dumma kamme qomothi diyssanne hara keththathi diyssa qoncisess.

Haysi besidaysi kame oge bolla bota kanezi hametishe de'izaysa qoncises hesafe hen bagara Dumma dumma maatati qommotinne asati de'izaysa haysi beshishen haysafe hen bagara kethi de'izaysa qoncises

Hayssi bessidayssi kaame ogeza achchiini booye woykko waarozi bookketizayfe bessishin essape heni baggara dumma dumma kaameti hamathishe diyayssa hayssi qonccisidi bessees.

Hayssi bessidayssi keehippe diccida katama giddoni nam'u kaameti izetikka keehippe walqama asa oyqizayssati hametishe diyayssa qoncises hessappe henni baggara dumma dumma giitta keettatti diyayssa qoncisees

hayssi bessidayssi keypi dalga woykko dhoqa gidiza kaameti izatikka babureti nahyizdzati issife shiqidi eqqizayssa besishen izati izasoyka katama woykko oge duuna gidiayssa qon7isees

Hayssi bessizayssi kaype ro'iza waykko gita katama giddooni kaame waykko baabure bishe diyayessa qoncishees isikka kayipe adusanne dalqa gidayssa qoncisshees safeynne maggara hara dumma dumma keetas idiyhayssa qoncisees.

hayssi bessizayssi katama heerani woykko katama giddoni baaburi ogeni baabure eqqidayssa bolla dumma dumma asati gelishenne keeshe diyayssa qoncishishees hessafe guye baggara hara baabure diyayssaka qoncisees

Hayssi bessidayssi kaype lo'izanne ha woda teknolojiy oosetiza kaamezi kaame oge bolla hamettishenenne iza bolla dumma dumma ciishatinne aara dumma dumma miishati diayssa qoncisishees hayssafeynni baggara ara kaamyeti diyayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi kahipi gita gidiza katama giddon woykko kaame ogeza bolla dumma dumma bajajetinne kaameti hametishe diyayssa qoncishees hayssape hini baggara keeththatinne hara asati diyayssa qoncisees

Haysi bessida issi kehppe gitanne dalga gidizasoni kaame ogezi giigettishe diyayssa bessishen he kame ogeza bollan issi gita kaamezi heqqizi haaththa gushsishe diyayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi keype lo,izanne ha wode teknolojin oosettiza kameti namati diyayssanne hessafey ni baggara dumma dumma lo,izanne malaliza miishatinne asati diyayssa qon,isees.

Hayssi qoncisi bessizayssi kayppe gitanne dalga gidizasoni dumma dumma asati oyre bolla utti huttizayssanne essateppeka baggazisi zin7idayssa qoncisi bessishen harakka qasse gayppe dhoqa keeththa giddon diyayssa qoncisees.

Haysi qoncisizaysi heezu asati ha misile achan eqizaysane heysape hini bagara duma duma miishatine keethathi dizaysa ha misilezi qoncisi besishe asatika bantha huuphen qophe wothidaysa ha misile qoncises.

Hayssi qonccissizayssi keehippe dalgganne githa keeththathi shuchchaara woykko siminththoora ooseththishe dizayssa qonccissishe des; izikka wuros gakkizayssa qonccissishe des; isappe ya baggara hara dzumma dzumma malathiza keeththathi diyayssanne hara miththa qommothi deyayssa qonccissees.

Hayssi bessidayssi issi keeththa giddoni issi mishira bitanezaayu dumma dumma waragasaza immashe diyayssa qoncisees hasappeynne baggara issi bitanezi diyayssa qoncisees

Aysi pesidaysi gayipe gitanne lo'iza keeththa gidishin izikka qasse gaype lo'iza heeraninne gayipe lo'iza son diyayssa qoncishees hessafey ne baggara ara keeththati diyayssa qoncishees.

Hayssi bestidayssi kaypey xalganney aho sohoni duroppey keexxetisheninne ooso bolla diza dumma dumma cora keexxata bessishen hayssika dizaayssi kayipey gita katama giddon diyayssa qoncisees.

"Hayssi besizaysi tamaaro keetan astamarezi saleda bolla chokera xaafidi tamarsishe dizayssa qonccises, Haysa giddonkka dumma dumma woykko aaho saledati dizayssa haysi qonccises."

Haysi besizaysi keehippe dalga gidida tamaro keetha giddoni jibe bolla dumma dumma pidaleti qomoti xafeti utidaysa besishn hesappe hen bagara qeeri nayti woyko gashe nayti tamaro bolla dizaysa qoncises.

Hayisi besizayisi kehippe gita gidiza tamari keeththani ezika maaxafa keeththani namu asati eqidi tamaretusi woyikko besani oththo ooththiza asatasi woyitto imishshe dizayisa qoncisesi

"Haysi besidaysi keehipe gita gidiza tamaaro eqota woykko timirte keetha besishin he timirte keetha giddonkka qasse dumma dumma qeeri nayti woykko gashe nayti tamaarishe dizaysanne hessa giddon qasse issi mishiriya eeta tamarsashe dizaysa qonccisees."

Hayssi bessidayssi keehipey gitanne dalga gidiza addisababa yumbersite besishin eza gidoonkka dumma dumma eqotati woykko dumma dumma ko7a immiza sohoti diyayssa qoncisees.

Hayssi bessidayssi keehippe dalgga gidiza keeththa giddoni dumma dumma tamare keeththa sohoni woykko timirte sooni dumma dumma maxaafatinne dumma dumma kemikaaleti diyayssa qoncisees.

aysi bessizay si keype dhoqa tamaresooni izikka keype lo7iza maxaafake tani dumma dumma qeerinaytinne hissife shiqidi xannayishen woykko nababishe dizayssa qoncisees.

hayssi bessidayssi gaype xora asati hissife shiqidi baggati uttidayssanne hankoothi eqqizayssa bessishen essappe guye baggara keeththi didayssanne hara dumma dumma mithasi dihayssa hayssi qoncisidi bessi si

ayssi bessidayssi dumma dumma asati hamis leqqo shiiqidi dhaqqizayssa bessishin issatappeka nam7ati maraxine aattidayssa gidishin assappe guye baggara kayppey dalga gidiza keechchidiyayssa qoncisees

hayssi bessidayssi keyppey gitanne dalga gidiza kawo keeththa bessishen he keeththa giddonkka dumma dumma eqotatinne dumma dumma go7a immiza keeththati dihayssa qoncishees hessafe hana baggara kaame ogezihayssa qoncisees

hayssi bessidaysi kehippe gitanne dalga gidiza tamaro keeththani ezetikka qasse woykko tamareti dumma dumma komputereta ba sintan wotidi xeelishinne tamarishe diyayssa qoncisees

ha issi bessiday si poodan keehippe cora tamareti isi sohon woykko issi kiettani shiqidi uttidayssa bessishen esasika pooday keehippe cora gidayssa qoncisees

hayssi bessiday si keyipe gitanne talge gidiza keeththa giddoni dumma dummaweykko keyipe qoodan cora tamareti baynta sintan diza komputere go7etishe diyayssa qoncisees

Hayssi bessedayssi kepe curawoykko dalga asati issife shiiqidi bootha mayo ma7udi ha cellesh diyayssanne aysi dizaysoyka keypey dalga mita kuwa giddon diyayssa qoncishisees hayssika keypey yalaganata gidayssa qoncisees.

Hayssi bessidayss kehippe kamme ogge gigisishe dizza hezzu kammeti dizayssa qonccissees hessatikka qasse kamme ogezza gigisso bollanne hamettidi yanne hannebiddi gigisishe dizayssa qonccisses hessappe hini bagarra mithatti dizayssa qonccisses.

Hayissi besizasi kehippe dalganne demba gidiza sohon duma duma asati issippe yishe dizayisanne kamezi ogen gigisishe dizayisa hayisi qonc,ises

Hayssi bessizayssi ka ama ogezaani dumma dumma asati diyayssanne essaza giddonikka tirafike poolisi diyayssa qoncishishees hessapeni baggara nam'u dumma dumma kaameti diyayssa qoncisishees hessapen baggara dumma dumma sowoti diyayssa qoncishees

haysi bessidayssi kepiri adussa kaame ogezi giigettishe diza sowoni hara dumma dumma nam7u kaameti daqqidayssa qoncisees he kame ogeza bolla woykko giigettishe diza woge bolla issi bitanezi daqidayssa qoncisees

aysi bessilayssi kaype dalga gidiza kaamezi ogeza giigishshe dizayssa qoncesshees izikka qasse kaype dhoqanne gita gidizayssa qoncesees

Aysi bessidayssi kyipi gita kaamezi dezikka biitta bookkizi qoli shenenne bookkishe deayssa qoncishees izi deyasoyka kaipe dembanne dalgaso gidayssa qoncishees.

Ayssi bessirhayssi kaype gitanne dalga gidiza kaamezi izikka qase dumma dumma go'a immizayssa gidishen hessafeynne baggara hara dumma dumma asati eqqidayssa hayssi qoncis bessees.

Hayis besizays kehipe gittane daliga gidiza hatha gigisanas gigetiza so besishe izika gigizayis shuchan woyiko bolokotyan gigetizayisa beses

hayssi bessiday ssi keype gitanne dalga gidiza dumma dumma kawo sanchati haaththi boonoppe ka izayssa woykko haaththa boonon doo7izinne banta kushe mecethise diyayssa qoncisees

aysi bessiday issi gayppe dalga gidizaso ni haaththa immizaso gidisheni hessasonikka issi biicha giddoppe haaththi gooshettizi keishenenne hessapeni baggara issi bitanezi he aattaza gordana yo oyqqizayssa qoncisees

Hayssi bessiday ssi gayppe xalga keetta giddoni haaththa woykko haaththa naagiza dumma dumma qoxareti diyayssa qoccishshes etikka dumma dumma go7ay miyayssa bessees.

Hayssi bessidayssi qaypey dalganne demba gidizasoni haaththi kishize boykko haaththi giigise deizaso bessishen izikka qasse shuchchara keedetu uxiza essa bessees.

hayssi bessizayssi keeyppe targa gidiza shuchchan keetishe diza eerani heessa giddon oyddappe dariza asati eqqizayssanne etikka dumma dumma ooso may7ota ma7izayssa hamsile qoncisees